Ibwombekhe isi bombekha mu line ni kamatafali khungakyi khulikho kamabati enyuma waliyo itanulu ye kamatafali isi bakhupa bapanga bwosha , babandu bali khuroka liloba fwana bape kamatafwali kakandi.

Kameetsi kamakali kabonekhana ke i'nyaanza nyanza, khumetsi khuuno khulikho binyaasi-nyaasi ela te khundulo khwe kameetsi khuno khulikho kamaato kamakali, kamaato Kano bakakhola mu bibaawo, khundulo khulikho babaandu khundulo khwene khulikho bunyaasi bwa green.

Ango wano waliwo bibyombekhe ni bisaala, musyisaali mutwela mulimu bitindilo oba tsimeeza tsesi barakho bibindu byesi bakulisa mulu tsinyaanya, waliwo babandu bakulisa bimikhilewo. Ano waliwo umukhasi ukwarire shi gomasi, waboyile ni syitambaala sya blue khu murwe, iburangisi we waliwo kamatoore.

Shumuli, Shimuli shino shibonekha bulayi ela shili murangi iya orange khushimuli khuno khulikho shikuku ishikwilekho, khushikuku ukhuno khulikho buufu bwana khushimuli bwashikwilakilekho khumo, kjumoya kasho shili khususunamo byakhulya byasho mushimuli.

Mushirimba muno mulimo bibyombekhe bikaali bibyombekhe bino byetsi goorofa mulimo bisaala ni tsi'motokha tsingali

Kameetsi kamakali khu meetsi khuno khulikho lilyaato, lilyaato lino mbakho babaandu ta lili nga lilimikhile. Khundulo khwe kameetsi khwe kameetsi khuno khulikho bisaala byaboa ela bikaali. Khu meetsi khuno khulikakho binyaasi nyaasi bya Green.

Ishombekhe, shishombekhe shino shili nga shye kamaduka ,ibulafu waliyo bibindu byesi bakulisa mumuli tsinanga tsesi basunga khu bidole, ni bugaali bwe babana buli khundulo, umusani mutwela witwikhile khagaali kye babana ali khu kyenda.

Mu kyewa muno mulimo tsitsukhi tsakhola bi buwe bibili, tsitsukhi tsino tsibonekha bulayi era akari ebibuwe bino waliwo tsitsukhi tsili khurana ukhwa khushibuwe shino khutsya khushibuwe shi shindi .

Kamato kamatokano kali murangi iya’blue kamakali kayimikha , inyuma wako iliyo bibyombekhe , ibyombekhe bino bikali bili murangi iwanga , kamadinisa kabyo bawakha Irangi iya’blue , inyuma waliyo lukyinji , lukyinji luno lulimo bisala

Shilyewa shikyewa shino shillikho bunyaasi ela buleyi khusikyewa khuno khulikho isolo iyemukyewa kyilange uri injisi ,isolo yino ili muranji inandafu ele ili ni tsitsika tsindeyi.

Byakhulya bino babikulisa babira ano muli mwoko, tsinyaanya, ni kamapwondi, chukuyu, babaandu baboya tsi kamatundubali bayi khungaaki isi bikhala no kumumu byalakhwonekisa bilimwa byabwe byesi bakulisa ta.

Imeza, imeza yino ilikho kamalesi kakiira bukyafu mumuli jik ni sanitizer.

Ishombekhe shesi bawakha iranji iya blue , iburangisi wayo waliyo kumuyekhe isi babusawo ni shisala shee kamasanyalazi ni shipande shesi bawandikhakho tsilomo tsilakilila

Kametsi kamakali khundulo khwe kametsi khuno khulikho kumuyekhe, umundu wikhaye ni umwana wamukonele khu bikyele, bawambile shishindu shesi bali khukhwesa mwibanga.

Kametsi kamakali , khumetsi khuno khulikho lilyato ni babandu babili, umundu mutwela ikhaye khulyato inyuma awambile kumukango akhukuwa kametsi ilyato likyende ukundi wemikhile wa’ambile khatimba wakhatumile mwibanga khabalaye Oba khabambalale akhatume mumetse khuwamba tsinyeni .

Babana bakali bibusile babana bano bali nga ibibusile babakhupe shifanani, inyuma we babana bano waliyo abana abandi ,shatayi yabonekhele nga aliwo kamesti.

Babandu, babandu bano bengazi, babandu bano balala bamemele babaana babwe khumukongo, babandu bano bayiboowa bunyele mumilo ni khumurwe baboowakho bunyele, babandu bano balala basaangalile kameno kabwe Kali i'bulaafu

Lugudo lwa chorus lulayi, khulikho bitima muli tsimotookha ,i'taxi ni tsimotookha tsindini ni tsi pikyipikyi, khundulo khulikho akhundu esi banywela kamafura silange uri i'petrol Station

Abandu bano bakyelema, bakyelema buli umundu ali ne ilaptop khubikele byewe, abandu bano uwekhukari ali khukhwokeselela abasho balolelele khu laptop iyewe, umukyelema mutwela wakwarire ikofila khumurwe kwewe.

Lukhobo lukhobo isi bombekha bulayi mukari mwamiliya mulimo tsindebe tsi’mali ni tsitsindi lukhobo luno nio isi babandu bikhala batesa biteso ,khunduro musonda mulimo i’bendela ilikho tsirangi tsibili khuli iwanga ni imbesemu.

Ango ano aliwo tsingu, tsingu tsino tsayooma , Waliwo ni shishombekhe shilikakho kyimyaanya ilinga lifumbilo lwataayi waliyo tsiwaaya tsesi bateyekho tsinanga banikhiile ni bisaala biliwo bikaali, shataayi ishene waliyo khakyingi khabonekheleye.

Kametsi kamakaali khundulo khwe kametsi khuuno mumetsi waliwo tsi soolo tsisoolo tsino tsi'hippotamus, khundulo khwe kametsi khuuno khulikho bisaala byabowana naabi

Muchewa, mulimo bunyaasi bukali ni bumuli bukali, bumuli buno bubonekha bulayi ela mulimo inzukhi ili khupamburukha i'tse i'kwe khusimuli, simuli shino i'nga yakwilekho, i'susunamo bunulu bwesi irambisa khukhola bubushi bwayo

Shimotokha shasutile khatimba isi babasa isi tsingokho tsili, tsingokho tsino bali nga bakhutsila mukhaatale khutsikulisa .

Musitsakha mulimo bisaala bikaali byabowana mulimo ni kamasafu ka'green inguche yekhaye mu'bisaala muno inguche yino yamaliya mumoni, tsimoni tsinandafu ilikho chimyoya chimimali khumubili kwayo yaloleleye ili nisisindu shesi iloyelele

Shisawe, shisawe shilikho bunyaasi khulikho indeebe isi babasano, umusani mutwela wafukhamile watikiyile kamakhono kewe Ali nga uli khulomba wareye element ye khundulo

Kametsi kamakaali, khundulo khwe kametsi khuuno khulikho libaale, khwibaale khuuno umusani wemikhilekho wasutile kumulobo kwewe mungaaki alikhura mumetsi alobe i'ngeni

Lugudo lwa marrum khulugudo khuno igari bakyimisilekho bakyitikiyile ni’sonyi khugali khuno babowelekho kamatore kamakali khundulo khwe kamatore khuno babowelekho busawu shatayi khundulo khwe lugudo khulikho bunyasi buleyi.

Lugudo lwo marrum ,khundulo khulikho bunyaasi ni bibyombekhe ni bisaala bikali ,shyatayi waliyo ishombekhe shabonekhele khungaaki kamabaati kamabesemu

Sitsakha silimo bisaala bisaala bino bibonekha bulaayi elah bili muranji iya'green, bisaala bino bulikho tsinyengo, bisaala bino bili byesi balanga bari bamboo

Bakhaasi babili, mutwela wityukhile tsi'ngu ukundi wawambile shikhapo mungoono mwewe, bakhaasi bano bombi bibowele tsileso bawambile umwaana umufiti mungoono bali khuchenda, khundulo khwekumukhoosi khulikho bisaala ni bunyaasi

Kumukunda, kumukunda kuno babyala bilimwa , bilimwa bino bibonekha nga’kamajani babibyala bulayi bili mutsi line ela bibonekha bulayi , khunduro khwe kumukunda khuko khulikho bisala bikali .

Bitima bikali bili khutimila khulugudo muli i'taxi, tsi'taxi ni bitima bitini ni bibyombekhe bileyi bye tsi'gorofa

Kameetsi kamakali ela kakhubonekhelela blue , khundulo khulikho lukyinji lukali , mulukyinji muno mulimo ibyombekhe khu luwande lutwela , ibyombekhe bino bili bikali ela bibonekha bulaayi .

Ano babeetsa bibindu bilaayi, ibindu bino bitanda, bitanda bibonekha mu rangi tsindayi ela babira awo babikulisa. Shatayi waliwo bisaala ni bibyombekhe ni ligulu mungaki lyabonekheleye lilikho lifumbi.

Isowani iwanga, isowani yino bachirele khumeza isowani yino barerekho bindu babipangile bulaayi ibindu bino ili tsimwani , tsimwani waliwo tsimbisi tsa'green, nitsindobe tsa tsimbesemu nitsindala tsesi bibula nitsindala tsesi bibula bakhalanga tsitsindi bakhalangila mumakhobolyo ni'akari tsiliwo tsesi basha

Shisaala, asi e shisaala aliwo bunyaasi bukali, mu bunyaasi muno mulimo tsingobe tsingali, khundulo waliyo bisaala ibindi bikali.

Khu lusya khuno khulikho babaana babili, abaana bano bayaba kamalowo binyayilamu kumweeso, syataayi waliyo bibyombekhe byeesi bombekhela liloba khungaki babimbila bunyaasi, waliyo ni babaandu.

Bisaala, bisaala bino bye kyi miyembe, kyi miyembe kyayanisa, kyi miyembe kyi no kyilikho tsi rangi tsi nandaafu ni tsa green, kyi miyembe kyino kyibonekha bulayi ela kyifana kya nula.

Ano waliwo kharebe, kharebe khano khebibyuma khungaaki esi bekhala barakho kumuto, kumuto kuno kwa'green khwitikiyi khulikho i'socket iwanga i'socket yiino iye kamasanyalasi

Mubisaala bikaali bino mulimo bibyombekhe bibyombekhe bilala bye tsi'goorofa ibindu taa shatayi waliyo sishombekhe similiyu khungaachi elah khungaachi babimbila ni'bibindu bibesemu, sishombekhe sho shibonekhanga she lisayilo

Tsitsukhi, tsitsukhi tsino tsingali ela tsabusaane mu biboye bibili. Waliwo tsitsukhi tsindala tsili ukhwama khu syiboye syilala tsitsa khu syindi. Tsitsukhi tsino tsingali tsabusanile akhundu afwana isi tsili khulyawo bilyo.

Tsinjinji tsinjinji tsino tsingali mu tsi’njinji mono mulimo bisala , bisala bino byamalisa ela bili mu ranji iya’green , mulukyinji muno mulino itsila, itsila yabirilamo iya murram.

Umundu uwesani wekhale wa’ambile shikyupa shibamo kamalesi oba inguli yesi balanga sanitizer isi basabila mungono u’khwira buwukha.

Muchewa mulimo bunyaasi ni busalasala buli muranjii Iyaa green mulimo ni shisiili khushili shino khanywinywi khamiliyu khemilekho, kumunywa kumumali, kumurwe kwa blue nii kumubili kukundi kumubesemu

Imetsa iwanga ilikho shikombe shiwanga ni shishima shee kamakesi shilange i’laptop ,kamakhono komundu yuno khumukhono mutwela khulikho isawa akhurambisa i’computer ino kyilange i’laptop.

Ishindu isi babumba ni cement shibotokhelele khulikho tsingobe tsilikho , ingobe indwela yikhale yawambile ishindu mungono yashiloleleye ilinga ili khulya ishindu ikyindi yimikhile yaloleleye iburangisi wayo.

I'ngeni nga i'ngeni yiino yabonekhile nga isi inamu i'ngeni yiino bakichugwatsile khumulobo i'ngeni yiino ili nga isi bamakhwamisa mumetsi khukyiloba

Mukhatale, mukhatale muno bayombekha ibyombekhe bisi barawo kamabaati kari murangi imbesemu ,khundulo babowaka kitundubali ni khundulo ukhundu khulikho tsimanvuulu, mulimo bibindu byesi bakulisa ni babandu bakhukyendelamo bakula bibindu bino

Kameetsi kamakaeli kabonekhele muranji iya blue khumeetsi khuno khulikho umundu utumile kumuloobo kwewe mumeetsi ali khulooba tsingeni.

Shikeewa shino uba inimilo shilikho bunyaasi, ilikho i'tractor ilima, i'tractor yino ili khurara bunyaasi buno. I'tractor yino ilikho kimipila kimiboofu.

Ango ano aliwo lusha, lusha luno baluteresa bulayi , khulusha khuno khulikho istu imbotokhelele iye bunyaasi khunduro khulikho bisala ,mungaki ligulu lwa’bonekheleye.

Liduuka, liduuka lino bapanga ibindu bikaali byesi bakulisa mwinduka muno mulimo umukhaasi ali ni'litsune likaali khumurwe, wakwarile i'jacket mukhono kwewe wa'ambile isindu shesi amakhurusa mwi'duuka khatsa khutsa nasho

Kametsi kabonekhele nga ka blue, khumetsi khuno khulikho lilyaato, lilyaato lino lili nga lilityukhile bibindu, khundulo khulikho bisaala ni lukingi

Atse emu shilo mushitsakha ,shitsakha shino shilimo bunyasi nisholo iye’mukyewa ,isolo yino bakyimulikhilemo butangafu.

Kametsi kamakali kabonekhelela nga blue, khundulo khwekametsi khuno khulikho bisaala nga bikaali ne kamabaale, umusaani mutwela wemikhile khundulo khumabaale warere kumuloobo kwewe mumetsi awambe ingeni.

Kumukhoosi kumumiliyu kulikho bitiima bili khutiima ne byosi bili khutsa luwande lutwela, khundulo khwe kumukhoosi kuno khulikho bibyuma, khubundolo khusikenya khwotaayi khulikho bibyombekhe ne bisaala.

Khabakhuli khawanga , khabakuli khano khesi bakholelakho bubushi mulimo nishisala shesi babotokhelesa bulayi , mulimo nibubushi bulimo bwabonekheleye.

Khatale, khatale khano mulimo lugudo lwe’liloba lwa’birilamo , lugudo luno lulikho bitima muli imotoka ni’tsipikipiki, khunduro khwe khatale khano khulikho ibindu bikali byesi bakulisa bayibimbilila mu tsi’manvulu bakulisi isi bikhala ni bibindu byawe bakulisa , mulimo babandu bakhukyenda khukula bibindu bino mukhatale ,khungakyi ligulu lyabonekheleye lilikho ni lifumbi.

Hatse bwiyabuye ela mushilo shishilima shikali, umukhasi yuno wakwarile mask imunwa wewe, umukhasi yuno ali khumina shikyuma she kamakyesi shilange uti i laptop.

Mukiwa muno mulimo bunyaasi bwayooma ni busaala saala bulimo bulala bilikho kamasafu Ka green mulimo tsisolo, tsisolo tsino tsili tsinee tsemukiwa

Khu bunyaasi buno bwo green khulikho abandu bikhaye ,abandu bano bali khulya bilyo bili khu tsisowani tsyabwe ,babaana babili bali iburangisi we babandu bano babalolele mu tsisowani tsabwe nga nebali khulya

Kumukunda, kumukunda kuno babyalamo bilimwa , bilimwa bino bili bya’nabukubo akari mu’mukumukunda kuno mulimo kumukhosi kweliloba, shatayi iliyo bisala Ibya’bowa byamalisa.

Kametsi kamakaali khundulo khwe kametsi khuuno khulikho babandu numwana ukwarile ikofila khumurwe ya'blue, wa'ambile i'ngeni khukhakosi i'ngeni yiino ili nga isi bamakhuloba mumetsi

Basani umulala umusilikhale wakwarile khakofila kha green khumurwe ni uniform yebasilikhale, umusani mutwela wikhale mundebe, ukundi wemikhile inyuma wewe ni kundi winamikhilile alinga uli khukanikha ni naye khudulo aliyo umulosi ubalolelele

Mushirimba mulimo bibyombekhe bikaali elah bimiliyu bilala bili mutsi rangi tsi'waanga, bilala babimbila kamabaati kamabeseemu mulimo ni bisaala bikaali, shataayi waliyo tsingingi.

Luguudo lwa kolaasi khundulo khwe Luguudo khuno khulikho bibindu bikaali byesi babetsa. Khulikho bibwili ni kimitsungila kyabyo, ni tsindeebe tsimbotokhelele ni bibiipo. Khu syikeewa khungaki khulikho bibyombekhe ni bunyaasi ni bisaala, mwibaanga tsi wire tsye kumunyakaasi tsyabiriramo.

Bi'box byebibawo byesi babasa bibili bibili, bi'box bino babuta tsinyaanya tsindobe bulaayi batsiramo mubi box bino tsebasutilamo

Astye bwiyabuye i'nyaanga ili khukwa. Yasile kumuumu kumurandaafu khwi gulu lifuumbi lyabonekhelele, lifumbi lino lirandaafu. Kumuumu kuno kwasile khu meetsi nako karandaarire. Umundu wimikhile khundulo khu meetsi wa'ambile kumurobo warere mu meetsi ali khuwamba tsingeeni.

Sirimba, sirimba sino mulimo bitima bikali bya'parkinga muli tsi taxi ni bibindi, ni bibyombekhe muli ishombekhe she goroofa ni ibindu ibindi, atsye abonekhele nga ayelabule

Khushikenya khuli nga khushikenya she khumesti babandu balikho babili, mutwela uwesani wasutile shishindu shesi benyayilakho khu’mestsi ukundi umukhasi wa’ambile i’bag imali khumukhono kwewe shatayi waliyo bisala ni tsinyinji .

Mushitsakha, shitsakha shino shilimo bisaala, shisaala syitwela khanywinywi khimikhilekho, khanywinywi khano khabonekha bulayi, kumunwa kwakho kumumali, khalikho tsi rangi muli imali, imbesemu ni iya blue.

Ango wano waliwo sishombekhe shesi bombekhela liloba ne bisaala , khungaki babimbila kamabaati, kumulyango kumwikule, lidinisa khulikho i'radio, umusani mutwela wikhaaye khwibaale khwitikiyi, ukundi wikhaaye khundebe isi babetsela mubisaala ela wakwarire butusi mubikyele byewe.

Sikyewa, mu sikyewa khuno mwabiriramo lugudo lwe liloba ,mukyewa muno mulimo bunyaasi bukali ni bisaala

Mushisaali mulimo bisaala, bisaala byamalisa green, khu shisaala shitwela khwikhayekho ingukye ,ingukye yino yasamilile mukhanwa ,ingukye yino yamaaliya mumoni ni kumubili kwayo kulikho kamooya kama'maali

Inyeeni, inyeeni yino yabonekhele nga ishili inamu ela khumubili kwayo ilikakho butoneza ni kumulobo kuliwo inyeeni yino ishili khumulobo bakyirusile mumetsi bakyirele awo,

Ano bakulisilawo bibindu byesi banaba ni kimikhono muuli tsinaanga, bikhooyi, ni bibindu bibindi babirawo isi babikulisila.

Shisaawe ne shisaawe shino mbakho bunyaasi yade tawe, babaana bali khu bali ukhwinyaya kumupila, khundulo khwe shisaawe khuno khulikho lukhomela ela abandu bikhaye bali khulolelela kumupila kuno

Shitsakha mulimo bunyaasi ni busaala, mushitsakha muno mulimo inzoofu yimikhilemu.

Sishombekhe, shishombekhe shino shelisayilo shilikho kumusaba khungaaki alikhushombekha, khungaaki babimba ni kamabaati ka'blue inyuma waliyo bibyombekhe bindi muli ni shili ni'kamabaati kamabesemu babandu balikhungaki balala bali asii balikhwombekha

Shimuli, shimuli shino shimiliyu era shibonekha bulayi, shimuli shino shili mu rangi iwanga, itsukhi yakwiye khu shimuli shino ili khususunamo bunulu, bunulu bwesi itsa khukholela bu bushi bwayo.

Muchewa muno mulimo luguddo lwabirilamo lweliloba, khulugudo khuno khulikho ipikipiki ili khutima ilikho umusani ne'itala yekhupikipiki khuno yaburukhile khulugudo khuno khulikho isoolo, isoolo yiino yaleya likosi isoolo yiino bakilanga bari itika, khundulo khwe luguddo luuno khulikho bunyaasi bukaali